Assalamu alaikum warahamatullahi barkammu da wannan lokaci. A yau zanyi bayani akan yadda wannan mata take shirya abinci cikin farin ciki da walwala. Haƙiƙa wannan mata ta fito da safe ta ɗaura abinci cikin farin ciki ta ɗaura tukunyanta a saman murhu cikin farin ciki ta nemo kayayyakin da zata yi amfani da shi domin yin wannan abincin ta shirya su inda ya kamata da sassafe tana farin ciki tana annashuwa. Ta ɗora tukunyan a saman murhu ta zuba ruwa a saman murhu taci gaba tana son ta kasance cikin walwala. Hada daka tumaturinta ko attarugunta ta zuba a cikin tukunyan tana farin ciki da walwala, ta nemo shinkafanta ko taliya da zata dafa, itama ta nemo wake nata, ta nemo kayan jinta da take buƙata, ta nemo manja. Ga shi nan kamar yadda kuke gani dukkan abin da take buƙata don yin wannan girkin ta tanaje shi a cikin kicin ɗinta. Sannan ta zauna a cikin gindin murhu tana yin girkinta a cikin farin ciki da walwala. Kamar yadda kuke ganin wannan hoto ta fara ne da ɗora ruwan a cikin tukunyarta ta ɗora saman murhu tana kallon mutane tana murmushi tana yi tana cikin farin ciki. Wannan ya nuna zatai girki cikin hankalinta da cikin kwanciyar hankalinta da natsuwa yadda zata yi shi da ɗanɗano mai daɗi wanda kowa yaci wannan girkin a ’yan uwanta ko danginta zai farin ciki da wannan girki da tayi. Wannan a takaice shine yadda wannan mata ta tashi tana girki a cikin farin ciki da annashuwa da walwala. Nagode.

Salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a yau zan yi bayanin yadda ake gudanar da ayyuka na yau da kullum. a ƙauye. A cikin ƙauye ana tashi da sassafe don fara ayyukan yau da kullum Ga yadda ake gudanar da safiya yawanci a ƙauyuka Na farko za a tashi da Assuba yawancin mutane suna tashi da Asuba don yin sallah ko addu'a sannan su fara ayyukan gida. Na biyu sai shara da gyaran gida ana share harbar gida da tsabtace muhalli kafin fara girki. Sai abu na gaba shi ne tafiya rafi ko rijiya domin ɗebo ruwa Mata da yara suna tafiya rafi ko rijiya da ke kusa da su don ɗiban ruwa da ake amfani don yin girki da sauran wanke-wanken kayayyaki. Da safe kamar wanke kayan da aka sa abinci da sauransu. Sai abu na gaba shi ne haɗa wuta. A mafi yawancin lokuta ana amfani da Ita ce ko gawayi don kunna wuta a kan murhu. ko tanderu. Ana girki a shayi ko kunu da abinci kamar tuwo ko koko da waina ko kuma ƙosai. Sai aikin gona. aikin noma ko kiwao Maza da matasa suna shiryawa su fita don yin noma yayin da wa su ko wasu ke fita don da dabbobinsu domin su je su yi kiwonsu su ba su abinci ko kuma su shayar da su ruwa. Sai abu na gaba shi ne shirya yara domin zuwa makaranta. Idan da makaranta a kusa ana shirya yara su tafi don yin karatu ko kuma in ce don neman ilimi to mata za ta tashi da safe domin ta ga ta shirya yaran nan sun tafi makaranta da wuri Sai abu nagaba shi ne kasuwanci. ko aiki. Waɗanda ke da sana'a kamar ɗanki fatauci ko sana'ar hannu Sukan fara aikinsu bayan kammala ayyukan gida. to wannan a taƙaice shi ne yanayin yanda Ake ayyuka na yau da kullum a ƙauyuka a taƙaice. In ka tsahi za ka shishshira domin ka gudanar da wannan ayyuka da na lissafosu daki-daki ɗaya bayan ɗaya. wannan shi ne a taƙaice yadda ake yin wannan aiki.

Assalamu alaikum. Barkanmu da yau. Yau zan yi bayani a kan yadda ake shuka fure ko kuma in ce, matakai da ake bi domin shuka fure. Da farko akwai zaɓi wurin shuka fure. Za a zaɓi wurin da zai samu isasshen hasken rana, domin furanni suna buƙatar hasken rana mai kyau, domin su bunƙasa. Sai abu na biyu shi ne, zaɓin irin furanni, wato irin furen da za ka zaɓa do:min shukawa ka duba irin furannin da za ka shuka. Wasu daga cikinsu suna buƙatar zafi ko sanyi. Haka zalika wasu suna buƙatar kulawa sosai yayin da wasu ba sa buƙatar kulawa mai kyau, ko kuma mu ce mai yawa. Na biyu sai shuka. In an samu iri mai kyau, za a zo a shuka shi, ko kuma in ce a dasa shi. Kamar yanda aka sani, za a zo da iri a tona, in an samu waje mai kyau a tona ƙasar in an tona ƙasar sai a sa irin a ciki. In kuma dashe ne da ma ya fara girma sai a tona ƙasar sai a sa irin, wato ɗan samansa yana waje. Shi ke nan yanda ake shuke-shuken nan. Sai abu na gaba shi ne kulawa kamar, kamar ban ruwa; sa musu takin gida; noma da sauran ayyukan da ba za a rasa ba. Wannan su ne kulawa da fure yake so. Sai abu na gaba, shi ne kula da ƙwayoyin cuta. Ka lura da duk wani shahararren cuta ko ƙwari da zai iya shafar fure. Ana amfani da magungunan ƙwari domin kashewa ko domin kashe ƙwarin da ke kawo cuta. Sai abu na gaba, shi ne cire furen da ya bushe. Idan fure ya fara bushewa a jikin shukar ko kuma a jikin bishiyar furen, ana cire shi domin a ba da dama ma sabon fue ya fito a ciki. Sai abu na gaba shi ne kare furanni. Idan kana so furanni su ci gaba da kyau da tabbatar da cewa ba su samu cuta ba, to ya kamata a dunga ba su kulawa na musamman, wato kula da su yau da gobe a kai a kai. Wannan a taƙaice shi ne yadda ake shuka ko kuma ake noman fure. Na gode.